shi da farko dai shi wannan hoto da kuka daura akan na'ura hoto ne na tarakta na ma'aikatan kuma hoto ya kunshi Wanda ake kara musu Sani an musu ne saboda a kara wayar da kansu manoma. Toh hakika wannan tarakta yana yana taimakawa gurin aiki kia sosai idan mutun yace zeyi aikin da kanshi ne, aikin ze zama ya sha wahala bisa yassara da aka samu da cigaba na zamani, se aka kawo wannan tarakta na ma'aikatan ana amfani dashi sosai birni da kauye da karkara namu Shi Kuma wannan taro da ake yi ana kara wayar ma manoma ana wayen musu da kai ne saboda ana saukaka musu saboda irin cigaban da aka samu a da shekarun baya can da ake noma gaskiya manoma sun wahala ba kamar na yanzu ba duk da an zamanartar da abubuwa Toh yanzu yana daya daga cikin irin cigaban da muka samu Muna amfani dashi alhamdulillah wannan irin taro duk Wanda yaje ya hallaci wannan taro ze karu sosai matuka gaya wanadai shi ne dai fahimta na a wannan da aka daura a kan wannan na'ura tarakta ne manoma amfani dashi sosai idan zakayi aikin ne zakaci akalla awa uku kana aiki inda taraktan nan ne befi a cikin minti ashirin ba ko minti goma zakayi abinda zakayi na tashi saboda aiki ne um na um na na cigaba da aka samu toh alhamdulillah mun gode ma Allah.

Haƙiƙa wannan gona ne ga ta nan amfani ta yi kyau ta fito ta yi kyau ta yi shar koriya ne sharab ga ta nan masha Allahu wannan gona na shinkafa ehhhh ga yi nan shuka ta yi kyau yabanya ta yi amfani ta yi albarka sakamakon shi da ma shinkafa idan aka tashi shuka ta akwai shinkafa yanzun za a samu idan aka tashi noman shinkafa za a samu wuri ne mwai danshi ɗan fadama-fadama haka sai a shuka shinkafa to amma sakamakon yanzu samun cigaba da muka yi shiunkafa akwai wanda ake san ta a tudu akwai kuma wacce take yi a gangare ko na cikin fadama-fadama kenan ita wanda ake yin ta a a tudu ita ne wanda ba tana san ruwa sosai ba sakamakon shi kuma wancan ana san ta a gangare ita ce ta fadama-fadama to ga dai nan shinkafa ta yi kyau manomi yana can hankalinsa ya kwanta sakamakon yadda yabanya yai kyau ta fito ta yi sharab koriya yana can yana murna ya san zai samu amfani mai kyau idan Allah ya ƙadarta masa haka kuma muma a haka muna yi masa fatan alheri a samu wannan amfani wanda ake yi tunani za a samu tunda tunani ne idan Allah ya so zai baka idan kuma Allah ya so zai jarabce ka saboda hukuncin shi ne hukunci ne na Allah amma dai wannan shuka ta yi ta yi kyau ta yi kyau yanda ake so ga ta fita shinkafa ta yi kyau sai dai fatan alheri daa san barka kuɗin wannan shuka ta shinkafa

shide wannan shuka ne ana shinkafa gona ƴazo yana mata abinda ya kamata toh shi dama shinkafa idan aka tashiyi ana samun wuri mai fadama idan aka samu fadama yana son ruwa kuma shinkafan da akeyi a tudu da wanda akeyi akasa zaʼaje ayi sharan gona ade yanda akasa zaʼa sata azo duk abinda takeda bukata asa mata ana mata da taki asa mata shi taki tana bukatan ruwa idan kanason shinkafarka tazamana tayi kyau insha Allah yi mata kokari ka rabatada ciyawa ciyawa acikin shinkafa baya bata daman ta saki jiki tayi girma tayi abinda ya kamata kuma saa ya kara gode ma Allah kara samun ciganba saboda akwai feshi da akeyi kala kala akwaisu su kaman su zabi kasheni da akeyi idan ciyawa ne idan kuma ciyawa ne aka mata zataa kashe ciyawan nan in an mata na shinkafa kemnan idan kuma wani abune ya dameka a gonar yanda ka kula da ita toh yanda zata yi maka abinda yaa ma alhamdulillah gayi nan wannan yabanya tayi kyau shuka gatanan koriya sharaf tayi kyau sosai sosai yazone yana duba ga um gona nashi yana sa mata abinda ya kamata yanzu irin haka in manomi yasamu irin wannan shi ze komane yayi ta ma Allah godiya sabida dai gona tayi kyau ahaka saide fatan acire amfani mai kyau mai inganci

wannan dai gona danake ganin shi shuka ne kuma shukane na karas to shi dama karas yana zuwa ne a iri sai ayi kuyya kuyya azuba idan aka zuba sai a cigaba da kula dashi shi karas gaskiya yanason tsafta yazamana an tsaftace gona bayason ciyawa baya san damuwa kuma yana son ruwa, to, shi yanayin danshine a cikin kasa yana kuma yin ganye asama to karas de ana amfani dashi ta hanyoyi daban daban ana cin karas ahaka yana magani ana sa shi acikin abinci ana dafashi da abinci ana hadashi da salat duka babu wanda ba'ayi dashi sakamakon haka wannan shine suna kula dashine suna mishi noma suna mai abinda yake so idan gyara ne a gyara shi idan kuma yayi yanda ya kamata to kaima zaka samu abinda ya kamata idan kuma be samu yanda ya kama um be samu yanda yake soba ai kaga na manomi shima beze sama abunda yakesoba amma de ahaka gayi nan yayi kyau ana mata noma noma na karas gayi nan ma'aikata ne sunata aiki sunata fama da aiki kuma karas yana magunguna kaman maganin ciwon ido yana kara karfin gani haka shi karas kuma yana da amfani ajikin dan Adam amfanin nashi ma gaskiya ba'a iya misaltashi ana cinshi ahaka ana dafashi ana ci ana cinshi da ganye duka de adafashi aci shi a ahaka yanada matukar amfani sosai kuma yanda manoman suke noman shi yana bukatan ruwa haka ana mishi ana mishi noma ana noma shi a guri kaman mai ruwa haka kasan mai taushi to shi wannan shine noma na karas kenan

shi dai wannan kamar yanda nake gani wannan shine rijiya da ake hakawa akwai masu hake rijiya ko a hausa ko a dai sauran yarirrika akwai masu haka rijiya yaa yanada mutukar amfani ga rayuwan mu saboda gurine na adana wa wanda dan yayi zurfi za zamana ruwan ya taru a wurin idan yanada murfi ko bayida murfe ze zama ta kasane yake ɓulɓulowa yana taruwa yana taruwa to sakamakon haka mutane dayawa sukan hakashi cikin gidaje ana amfani dashi manoma ma akwai manoman dazakuga sun haka shi acikin gonakinsu irin waƴanda suke noman rani kenan tunda babu ruwa tun idan yace ze debo ruwa zeyi jigilar ruwa gaskiya ze sha wahala mafi sauki sai asamu wannan rijiya acikin gona manomi se ya samu inji inji irin na banruwa akwai inji banruwa da manoma suke amfani dashi sai su asande yanda aka hada akwai abinda iya sakashi acikin rijiyan kai tsaye yanda ze dinga janyo ruwan kuma masu fesawa suna aikin fesawa a gona ko misali ma idan manomi yana noma beyi guzuru ruwa ba daga gida inze tafi gona to idan da wannan rijiya zaʼa samu zaʼa yi amfani dashi za ʼa sha zaʼayi sauran bukatu dai mutanen wurin ma na gefe haka zasu iya su je su ɗeba ruwa suyi amfani dashi an amfana kenan masu akwai wanda sukeyin noma kamar noman masara suna amfani da wannan inji na banruwa noman shinkafa ana amfani da wanan inji na banruwa irin noman rani kenan bana damina ba saboda da damina akwai ruwa to da rani wai saboda babu ruwan sama ana amfanida rijiya wurin yin noma amma noma na banruwa

wanan halitta da nake gani shine kifi kifi wani halitta ne wanda Allahu subhanahu wa taʼala ya halitta wanda yake rayuwa a cikin ruwa (?????) ea ka Allah ya halicci kifi kuma kifi halastacce nama ne wanda akeci bayida illa akwai mutane dayawa wayanda zaʼace musu an hanasu cin nama ko kasu ci nama wanda yake babban nama kuma zasu iya cin kifi suyi amfanida kifi kifi rayuwanshi dai da aka sani yafi yin ruyuwa a cikin ruwa toh amma akwai musu kiwon kifi yanzu yanda aka cigaba ana saya mutane suna sakashi a babban pantekan abu irin abu dai mai girma haka ana kiwon kifi a gidaje zaʼasa masa abinci a suna cikin ruwa alokaci lokaci lokaci bayan lokaci ana chanja musu ruwa asa musu ruwa kuma kifi tana haihuwa tana haihuwa tana yin ƙwayaye acikinta saʼanan sai ta haifi ƴayan idan ya haifi ƴayan idan ta samu abinci tana ci idan kuma ƴayanata sukayi kanana baʼa rabasuda iyayen ba toh wani kifayen suna cin ƴayansu kanana haka kuma kifi anayin abinci dashi ana dafawa aci ana soyawa aci ana gasawa kuma idan ya mutu zaʼa ci idan ma yanada rai mutum ze iya ze ze ze ze yanka ze kuma iye ya ya kashe da kanshi ko yasa gishiri haka ya rufe ya gamade wasal wasal dinshi juyin har ya mutu ya ya ya sarrafa shi nan kuma anayin banda wato agasa kenan agas ana kamawa in an kama zaʼa ƙyafe shi a busar a ƙyafe shi idan aka ƙyafe sai a gasa shi in aka gasa ya eigada ya bushe sai a ajiye yana daukan dogon lokaci indai ya gasu yayi yanda akeso ba tareda ya lalace ba aka tashi zaʼa sashi ko asa a miya ko asa a shinkafa ko asa a taliya babu wanda baʼayi shi wannan halitta halittan kifi kuma yanada amfani sosai da sosai ajikin mutum jikin mutum yanada amfani sosai to shi wannan dabba kenan

Kaman dai yanda ku ke ganin wannan hoto da ya zo mun a kan naura na hoto ne na shukan waken suya shi dai waken suya a na noma shi ne a guri wanda ya ke kasa mai taushi kaman dai wannan gona da na gan ta ya yi kyau sosai a na farko dai za a zo a yi mata a yi mata haro shara sannan ah ma gona duk abunda ta ke bukata sa mata takki ah a cigaba da kulla da ita ba ta san ciyawa ta na rayuwarta ne, ta fi san tayi rayuwar ta ne cikin kasa ita ma, ga yi nan alhamdullilahi amma na ga shukan ta samar ruwa, masha Allah abun sai san barka sannan in kore ya yi, un gani ya yi kore shuru allamun abun noma ya na cikin koshin lafiya a na amfani da waken suya ta hanyoyi daban-daban, a na tsarafa waken suya mabanbanta kaman mitsali kampanoni su na tsiya ana yin madara a na madara da da waken soya sannan duk sauran abubuwa dai da kuma a hausance a na yin su wara haka, wanda mata su ke yi su ke yi a gida su kan yi shi ah ah tsoya duk dai, ba dai yanda dai baa a na abinci da shi, a na yin gauda da wanda su ga shi nan saƙamaƙon haka shi ma ya na da amfani a jikin dan Adam. Shi wannan wake da na soya ya na da nashi amfani a jikin dan Adam wannan dai amfani ta yi kyau masha Allah. Sai san barka.

Eh da farko dai wannan mota da ta ke kan wannan na'ura mutane na gani gaya nan su tumatir ne a cikin kwando, sai kuma buhuna kamar tattasai ne ko attarugu ne? shi ne dai abinda ya ke rufe ba za ka ce ko minene ba, amma dai shi dai wannan na cikin kwando shi tumatir ne, tumatir ana nomanshi babu lokacin da ba'a noman tumatir, ana yin shi na damina, ana yin shi na rani, ana yi a ba shi ruwa inkuma ruwan sama ya sauka shima ya na amfani da shi, tumatir ana amfani da shi sasai da sosai kusan rabin aiki ma na girki to ana saka tumatir, ana miya da shi, ana cin shi a haka, ana yin salad a ɗan yayyanka a zuba, ana amfani da shi ta hanya daban daban, shi tumatir ana amfani da shi mutum zai iya ya markaɗa shi ya zuba zuma ma ya ɗan tafasa tumatarin kaɗan sama-sama haka sai ya sa zuma, ya na bincike da aka yi, an ce ya na ƙara jini. A sadin to shi tumatari kuma yanayin ana shuka shi ne ya na yin 'ya'ya a jikin ɗan ɗan itacenshi, ya na baza 'ya'ya idan ya samu kula, ana ma shi noma da sauransu, kuma idan aka shuka mutum ba zai amfani da shi a lokacin ba ya na iya ya yayyanka shi a busar, ana sarrafa shi a maida shi tumatiri amma tumatiri irin na leda, ana kuma iya a tafasa, shima dai in mutum ba zai amfani da shi ba ya sa shi a gurin da zai yi, irin dai adana shi a tafasa shi ne a sa cikin kwalaba ne, a cikin abu dai wanda dai an san ba zai lalace ba in aka tafasa ruwan ya ƙafe a jikinshi, za ka aje shi zai yi wata da watanni ba tare da ya sa mu matsala ba. Shi dai tumatir kenan, shi kuma wannan abu da ke cikin buhu tattasai ne ko attarugu to shi ne ban kora bayani kan shi ba, sakamakon ban san menene a ciki ba tumatarin dai shi na gani.

Haƙiƙa wannan hoto da na ke gani hoton ne na tumatur tumatur da waken suya a copi tumatur dai noma shi a ke yi kamar yanda a ka sanni a na mishi nomar rani, a na mishi nomar damuna sakamaƙon shi yapa shi a ke yi ba sai an haka kasa ba a na yapa shi ne sai ya fito, ya na, ya na yin dan sanda haka, dan dan bishiyar shi kadan dai haka sanda da, zai bazarar sa idan ya bazarar sa sai yayi pare idan ya yi pare sai a, sai ƴaƴa su fito idan ƴaƴa nan su ka fito zai za mana a jikin ƴaƴan a ke samun iri irin da a ke shukawa a na amfani da shi samma banbanta hanyoyi a na miya da shi a na cin shi acikin abinci, a na yanka shi a sa shi a cikin salad sannan kuma a na baro na shi wato a busar dan za yi amfani da shi zaa iya a dafa ko a jika shi wannan tumatur da sauran su shi tumatur kenan. Shi kuma wannan waken suya da na ke gani a na iya hadda waken suya da tumatur saboda ayi miya toh shi waken suya shi ma yana da amfani sosai a jikin dan Adam akwai tsinadari mai kyau da ya ke cikin waken suya da zai ma wa dan Adam amfani a jikin shi sakamanƙon haka, shi ma shuka, shi shuka shi a ke yi zaa gyara gona a yi mata abun da ta ke bukata kasa tsannan a shuka waken suya ta na yin ƴaƴa sosa haka a jikin dan itacen ta haka su kan yi ƴaƴa a jikin rogon ta toh idan yayi ƴaƴa bayan wani lokaci idan yayi sai a zo a kakabe shi alamun yayi kenan, idan a ka duba a ka ga dai, eh yayi toh sai a kakaɓe shi ah a bige sai a maida shi cikin

Haƙiƙa wannan wannan gona ne gona kuma irin na masara an cire amfanin gona ga yi nan yanzu an zo zaa yi, sharan gona sakamaƙon damuna ta fara zuwa idan damina ta fara zuwa mutum zai yi sharan gonan shi kaman yadda dai ya kamata shi wannan manomi ga yi nan acikin gona ya na tattara irin ƙarmami na wannan masara da ya zuba ya na so ya kamala sharan shi kafun ruwa ya zamana ya sauka toh, idan ya gama wannan shara zai zo ya ma gona ne abun da ta kamata da ita kaman su haro un a ka yi haro sannan a zo a ba ta, a saka a iri da a ke tunani ita zaa shuka a gurin zaa mai da masaran ne ko ko zaa hada ta ne masara da wake ne aah ko ko zaa hadda, masara ne da dawa toh a haka dai, da dai yi na wannan shuka ne dai, na gona ne dai na masara haka an cicire ga mutumin ya na duƙe ya na kwashe, dattin da yayi saura kuma, abun tausayi ma mutumin, hannun shi guda daya ne, da shi ya ke akin amma duk da haka bai tsare ba ya cigaba da aiki cuƙuru saboda yanzu rayuwar nan sai da abun yi noma ita ne tushan kuma kuma ya na da matukar amfani, ya na da matukar mahimmanci a ce mutum ya tashi ya nema na kanshi shi ma ga yi nan wannan mutumin, baa bar shi a ba ya ba dai ya na kwashe shara ko shi ne mai gonan ma dai ko ba shi ba ne ga yi nan, ya na abun da ya kamata idan ruwa ya sauka toh ya riga ya wuce ya wuce maganan wannan sai dai ya yi wanni kuma aikin ba wannan ba.

Waƴan nan su alade ne ko ince aladu kiyon su akeyi ga sunan har likitoci ne suke duba su sakamakon kila anzo dai aduba sune abasu abun daya kamata amma dai nan guri ne na kiyo kuma kiwon na alade ko ince aladu idan sunzo ana masu allura amma ba kaitsaye bane zasu shiga gurin suna tsayawa ne daga farko haka kafin abuɗe inda aka killace su shidai alade wani ƙazantaccen dabbane wanda yana cin kashi ma kuma yadda binciken likitoci ya nuna idan akasa gilashi irin na likitoci aka haska naman shi tsutsotsi ne za'a ga yana yawo haka ajikin gilashi sakamakon haka a wurin musulmai be hallasta suci ba amma sauran yare da ƙabilu daban-daban suna amfani da wannan nama na alade kuma gasu nan tubarkalla da yawan su ana kiwatasune saboda saboda su nama ne wanda ya halasta a wurin a wurin su suna kiwon shi saboda suyi amfani dashi su amfana dashi suna amfani dashi zasu iya kaiwa wurare daban-daban inda suke buƙata wannan alade kenan to amma mu a arewacin nigeria ba'acika samun alade kaitsaye ba sai dai irin kudanci haka kudancin nigeria anan aka fi samun wannan dabba ta alade saboda mafi yawancin lokaci sune suke amfani da wannan dabba su arewaci basu cika amfani da wannan dabba amma su kudanci can suna amfani da wannan dabba suna amfani da wannan dabba sakamakon suna ci mu kuma nan arewaci ba kowa bane yake ci

Hakika wannan gona da aka bani shi a shi akan naura ne gona ne na shukan waken suya shukan waken suya, ana noma shi ne baya son taki sosai kuma yana son guri dai mai laushi ƙasa, sannan kuma baya son noma shima-baya son noma sosai, taki idan aka cika masa taki aka saki jiki aka zuba mishi taki to ya kan zama <coughs> baiyi ya'ya da yawa ba amma idan aka sa mishintaki baina-baina wato daidai kenan yana zama ya yi abinda ya kamata ya'ya da yawa kenan, shi ainihin waken suya ana sarrafa shi ta hanyoyi mabanbanta daban kamfaninnuwa suna amfani da waken suya gurin yin madara haka a gida ana amfani da waken suya gurin abinci ana yin wara dashi ana yin gauda dashi sannan kamfaninnuwa suma irin na mai wanda suke tace mai suna suna amfani da waken suya gurin matsa mai?? kuma waken suya yana da amfani mutuka a jikin dan adam. sakamakon haka manomada yawa suna noma waken suya, ana samun alheri sosai a cikin wannan wake na suya. Yanda ake shukan waken suya, yanda ganyenshi ke zama da yanda dan itacenshi ke fitowa, yana fitowa ne icen ba wai mai tsawo ba sannan yana yin 'y'a'ya a cikin wannan dan itace 'ya'ya ana bude shi sannan zaka ga asalin yayan sun fito shi yana zama wancan din kamar riga kenan da yake ciki sai an bude sannan za'a ga waken suya kaman dai yanayin rigan nashi kaman na waken hausa, farin wake kenan ana amfani dashi ana ci yana da amfani sosai a jikin mutane mutuka.

Wannan sai da ya biyo mun a kan na'ura na hoto ne na abarba abarba yana ɗaya daga cikin kayan marmari wanda ake amfani da shi? bambamci? ɗan Adam ana amfani da abarba ta hanyoyi daban daban mababbanta a na yin amfani dashi ana haɗa ɗan danyi lemu haka da shi za a iya a fera abarba haɗa shi da ko ko lemu ko kankana? zai zama ya bada? abun sha mai daɗi kamfani kamfanunika su kan siya abarba su ke amfani da shi wurin yin flavour? ana ƙamshin shi ƙamshi ƙamshin shi ya zama yana? abarba abarba dai mafiya yawan lokaci a ƙasan na Najeriya ba a cika samun shi a Arewacin Najeriya ba kudan kudanci suka fi shuka abarba sakamakon zuwa mana da shi a ke yi amma a Arewacin ma akwai waɗanda suke yi yadda ake shuka abarba a kan cire kan shi ne daga sama wannan tuntun da saman kai shi ake cirewa sai a dasa shi a Ƙasa Ƙasa a haƘa shine zai zama yana girma yana yana girma yana girma har har ɗan ɗan abarban ya fito ya zamana tun yana kore har ya zama ya fara canza kala daga kore yana girma yana Ƙara canza kala jikinshi yana Ƙara gogewa har dai ya zama yayi ja kamar haka idan an tashi ba a haka a ke cin abarba akan ɓare shi ne a ka ɓare ɓawon sai a yanyanka kashin da ake sha da matuƘar amfani a kan yi amfani da shi daban daban a kan haɗashi da kwakwa ko abarba da da dai sauransu akan zuba madara ma yana da amfani sosai a jiki

haƙiƙa shi wannan hoto da aka bani hoto ne na farin rake da akeyin siga da mazar ƙwaila a na noman rake manoma sakamakon yana da amfani ana buƙatar shi saboda idan ba noman rake zai zamana ba za mu sha siga ba kenan a na noman rake ne ta hanyoyi mabanbanta? ana shuka shi ne a fadama saboda yana son ruwa idan a ka shuka shi a na cire kan rake gurin wannan ɓawo ɓawo kenan can sama a na cirewa shine irin sai a dasa in aka dasa shine zai ta girma a hankali a na sa mishi taki idan aka sa zai ta girma a hankali a hankali har dai ya zama ya bada abinda a ke buƙata wato kamfanunuwa suna siyen rake saboda sarrafa shi ya zama siga sai sauran abubuwa mabanbanta? kuma siga a na yin shi kala kala ana yin farin siga ana yin jan siga shi dai siga yadda ajke yi a na samun rake ne a matse ruwan idan aka matse ruwa zai zama sai a samu tukunya idan aka samu tukunya sai ai ta dafawa idan aka dafa ya din ga dahuwa ya din ga dahuwa kamar dai zuma ko in ya zama kamar zuman nan ba za a bar shi a haka ba za a cigaba da dafawa ne har sai ya zama yayi yayi kauri sosai sannan a a?? barshi haka sannan a samo mazubi mai kyau wanda yakamata wanda ake so ya zama ya zama kamar irin ƙiran mazar ƙwaila sai a zuba wannan ruwan siga a ciki idan a ka zuba to idan ya sha iska shine za a ciccire shine?? yana magunguna daban daban yana maganin ciwon ƙoda yana maganin ciwon hanta kafin ya zama irin yayi tsanani hanta a na sha kuma a na samun waraka?

Haƙiƙa wannan hoto da nake gani hoto ne na kabeji wato shi kabeji noma shi a ke yi? amma irin na rani ana shuka kabeji a fadama wuri dai wanda zai zama yana dai danshi dai haka? danshin ruwa makon haka ana shuka kabeji a wurare mabanbanta? girma abun da yakamata saboda haka saboda haka manoma wasu suna shuka shi ana amfani da kabeji sodai da sosai sai da su dai a na sa shi a girki sannan kuma a na yin salad na kabeji a kan haɗa shi da su karas haka albasa da dai sauran su a kan haɗa zama dai ya bada abu dai wanda za a iya ci amfani sosai a jikin mutum saboda sai ya nuna a na son abinci ya narke nan da nan?? a na son mutum yayi amfani da kabeji nan da nan abinci zai narke ba tare da an sha wata wahala ba sannan manoma irin na kabeji suna kula da shi suna mishi abinda ya kamata kamar su sa taki haka kuma cire mata? duka dai a nayi saboda kar ta matsa mata da ta samu guri yanda take so????? ta samu guri yanda takeso yaji daɗin girma idan ya samu guri yanda yakeso yana sakin jiki yayi manya idan ya sami ruwa ana bashi ruwa yanda yakamata yana yin girma yayi manya ya zama dai ya bada abunda ake so in kabeji yanada ɓawo kamar yadda na ke gani a yanada ɓawo aka ɓare ɓawon shiine to za a ga asalin gundarin ƙwallon na kabeji

Haƙiƙa wannan hoton da nake gani a kan na'ura na gona ne gona irin na masara an yi shukan masara ga yi nan masara ta ɗauko mai don a haka ma ba a shiri ne? kan ba sakamakon ganyen koriya amma ya ɗauko ma yi amma ba a riga da an cire ba saboda ganyen akwai kore yadda a ke noman masara a na? da farko za a yi sharan gona a kai sharan gona za a faro sannan a fitar mata da kunya kunya a ka fitar da kunya za a sa taki haka akwai wanda suke fara sa taki za su bari sai sun sa masara a ƙasa za a sa taki za a za a sa taki a cigaba da kula dashi idan ruwa ya sauka zai fara fitowa idan ya masara tana son gyara sosai ta na ba ta son ciyawa a cikinta idan ta zama ta samu ciyawa zama za ta iya ta tsumbure ba za tai maka abinda kake so kuma ganyen ta ganyen ta yana da faɗi yana yin kara shi masarar yana yin kara? ana sarrafa masara ta hanyoyi mabanbanta kamfanunuwa suna siya ana yin su biskit da shi sannan ana yin su gurguru da masara duk da masaran kala kala ne akwai masaran yin gurguru to amma dai tunda dai ni masara na gani ban san ko na yin gurguru bane ko ba na yin gurguru ba ne shine ban sani ba sannan a gida ana amfani da shi gurin yin tuwo haka ana dambu da shi a na yin fate da shi shi masara kenan idan aka ɓarza sannan ana cin ta idan a ka gasa sannan kuma idan idan aka dafa shima ana ci ana ɓare mata ɓawo a rage mata ɓawon jikin ta sannan ana dafa ta kuma shima a na ci

Haƙiƙa wannan ƙwaro da nake gani ƙwaro ne na ƙudan zuma akan bishiya. Ƙudan zuma wani halitta ne da Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya halicce shi sakamakon Allah yayi mishi al barka yana magunguna daban-daban mutane da dama suna kiwon zuma amma mafiya yawan lokaci ampi samun zuma a daji. A daji suna rayuwan su suna uk abinda sukeyi suna rayuwan su kamar yadda ko wasu sauran dabbobi da Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya halitta suke yi. Zuma dai wani ƙuda ne kuma kashin shi magani ne shine yake zama mana magani tinda Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya halicce shi ne kuma daya tashi se yayi komai na jikinshi ya zama magani toh Alhamdulillahi mun gode ma Allah daya azirta mu da wannan ƙuda na zuma. Ana ampani da shi kashin zuma wurin magance cututtuka daban-daban yana maganin ciwon ulcer, ana haɗa shi da hulɓa, yana magani sannan ana ampani da zuma haka nan mutum ya sha yana magani, yana buɗa ƙwaƙwalwa, idan an haipa ma yaro ne ana san a bashi zuma da ruwan ɗimi, yana zama yana budima yaran ciki, sannan yana buɗe musu ƙwawalwa sakamakon haka mutane da yawa wasu suke kiwon zuma suna samun abubuwa daban-daban akwai guri da za'a yi shi yi shi musamman saboda shi kiwon wannan zuma saboda su samu wannan kashin nashi da yake yi su dinga siyarwa ana fita dashi kasaashe daban-daban ana amfani dashi sakamakon magani ne. Shi kanshi ƙudan zuman ana ampani dashi gurin magance cututtuka daban-daban kaman ciwon kai idan ya dami mutum ze iya zuwa akwai gidan su musamman da ake cewa gidan zuma ana ampani da zuman ya ɗana mutum kuma bisaa ga hure wan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sai ya zamana mutum ya sama sauƙi da dai magunguna daban-daban zuma yana magancewa.

Haƙiƙa wannan hoto daya zo min akan na'urana hoto ne na mace tana inaga ta tallan gari ne gari irin na alkama take talla, sakamakon yanayi da ake ciki yanzu a rayuwa babu yanda za'ayi mutum ya zauna bayida sana'a. Dole ze nema sana'a wanda ze dinga kawo mishi kudi, saboda haka mata da yawa sun kama sana'o'i daban-daban daban-daban daban-daban. Wasu suna saida shinkafa, za susaka shinkafa a cikin, leda, ko a cikin buhu su matse shi zama ya zama kaman ɗan kampani. Wasu mazan wasu kuma kampanonuwa suna samun shinkafa su tara ta su zama kaman irin ƴar gwamnati. Shine mutane da yawa suna ampani da irin dama haka na idan sun sami abu su samu irin ci gaba su sashi a leda a ripe mishi baki ya zama yaa zama kaman abu ne na kampani' wasu matan ma a gida suna irin wannan wasu kuma a kampani ne suna irin haka sakamakon haka, se a samu cigaba daban-daban toh amma a haka, mata da yawa Alhamdulillahi sun samu aiki kala da kala suna yi kaman dai wannan inaga gari ne na alkama wanda ake yin tuwo dashi ana ana tuwo dashi wasu sukan yi ɗanwake dashi daban-daban dai haka. Akwai gari gari irinna ɗanwake da mata suke yi shima ana saka shi a leda kaman de wannan yanda aka sa toh a haka mata za'a kulle shi da haka a ripe mishi baki ya zama an sa suna da sunan kampani, da adireshi, da lamban waya, wanda dai mutum idan yana bukata ze iya ya kira wannan mutum ya zamana ya sama abunda ake so.

Haƙiƙa wannan hoto da nake gani akan na'urana hoto ne na irin guri haka wanda ake zuwa da manoma suke zuwa wanda za ake saka irin gasa haka gasa irinna abunda aka shuka kaman su doya, irin a nuna ma mutane cewan mu garin mu sun iya noman doya, ko kuma noman su kabeji, da karas, da latas, da irin dankali haka em da dai sauran su da. Sakamakon haka ana ansan ƙyaututtuka daban-daban a irin wannan guri kuma yana kara ma manoma kwarin gwiwan yin aiki tukun, sakamakon haka mutane daga mabanbanta guri sukan ziyarci irin wannan wurare saboda suje su baje nasu bajintan suma nasu bajintan suma a ga irin nasu zasu iya cewa garin su ai su garin su ai su garinsu sun iya noman doya ko garinsu sun iya noman dankali ko kuma garinsu un iya noman kabeji, wa'innan suce sun iya noman karas. Toh duk dai haka irin haka shine wannan taro yake nuna wa da alama wa'inda suka halarci irin wannan guri sunji daɗin kasancewa a irin wannan guri saboda gasu nan wuri ne wanda ya kama ga wasu mabanbantan fuskoki da jakunkunan su sunje taro misali sun fito taran ga sunan kala da kala dai abun sai sam barka, sakamakon haka manomi ze ji kwarin gwiwa ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari saboda ze ƙara dage dantse ze ƙara zuwa yayi bincike akan wannan noma kaza ze iya zuwa shi ƙila bayida irin ƙwarewa ko kuma bayida ilimi akan noman doya, ze iya zuwa ya tambaya masana toh yaya ne ake noman doya saboda shima ya samu ya shiga irin wannan gasa ko dan shima ze iya cewa ai shima ya iya noman kaza da kaza musali dai irin haka.

Haƙiƙa wannan hoto da nake gani hoto ne na raguna raguna ne guda biyu. Masha Allahu Masha Allahu da mai kiwon su, ana noman ana kiwon raguna ta hanyoyi mabanbanta sakamakon yanayin abincin da suke ci wannan ta killace su ne kuma dama su dabbobi irin haka duna buƙatan ya zamana an killace su ana kula dasu ana basu abinci ana basu magani. Idan suka samu irin haka, zasu zama suna girma yanda mutum bai taɓa tunani ba ana basu dissa irin dissa na na sirpan masara haka ana basu ƙaiƙayin ƙaiƙayin dawa ana basu dissa irin na wake ƙaiƙayin wake ana haɗa musu wasu kuma sukan basu alkama saboda alkama yana buɗe dabba sosai sai ana haɗa musu da magani, saboda ya zama suna da lafiya, suna da ƙarfi, yanda mutum ze kula da dabban shi yana kula da shi ta ɓangaran abinci yanayin yanda ze dinga girma. Idan mutum mai kiwo ya saki bakin aljuhunshi ya kula da dabban shi be ga kyashin ya bashi abinci ba, toh aiko dabba ze bashi mamaki. Zeyi girmai sosai. Akai-akai lokaci zuwa lokaci ana samun likitocin dabbobi suna kula da wa'innan dabbobi. Shima zaka sama wannan ampanin da yake ciki saboda idan dabba ko lafiyar shi kalau aka zo aka dai bashi dai abinda ze mishi amfani a jiki toh ze zamana ya kara samun kwarin jiki, da kwarin gwiwan ya cigaba da girma. Ze dinga cin abinci sosai akwai wanda za'a ce za'a bashi magani ne wanda ze mishi magani kala-kala ko ya sa shi cin abinci, ko kuma yayi mishi maganin tsutsan ciki' daban-daban haka saboda suma dabbobin mu suna pama da tsutsan ciki toh amma lokaci bayan lokaci, idan ana masu ampani da magani sukan pitar da shi a cikin bayan gidan su ae pita lapiya lau ba abinda ze same su za kuma su cigaba da kiwon su cikin ƙoshin lapiya.

Wannan dai kaman yanda nake gani lambu ne lambu irin na shuka abu daban-daban haka tinda gayinan naga akalla naga abubuwa sunyi guda shida a cikin wannan lambu. Dama a gidaje daban-daban wurare daban-daban ana shuk ana samar da lambu saboda ampanin yau da gobe. A cikin wannan lambun, yadda na gani akan na'urana naga akwai shukan albasa a cikin wannan lambun akwai albasa, akwai alayyahu, akwai akwai latas, duk a cikin wannan lambu. Toh sakamakon haka dama hakan yana faruwa idan ƙasa yana ɗaukan ko wani irin shuka toh ze zama duk abinda ka shuka, ka amfana dashi. Latas yana da mahimmanci a jiki haka shima albasa yana da nashi mahimmancin a jiki. Sakamakon haka manoma suke noma tuƙuru. Saboda saman ma da mutane abubuwan da ze zama yana da mafani a jikin su. Ana noma albasa ana mata noman rani, sannan ana mata noman damuna, haka shima latas ana mata noman rani, ana mata noman damina. Sakamakon haka wasu manoman sukan yi shi saboda sun san zasu yi shi su biyu idan suka cire na damina, zasu maida na rani ze zamana shi baya kaɓe ka ƙapewa kenan koda yaushe in aka nema, za'a iya a samu shi lambu irin haka yana da matuƙar ampani a cikin gida saboda ko menene mutum ya tashi indai ya shuka toh ze samu kuma zeyi ampanin shi dash ba tarada ya nema abu a lokacin da yake son yayi ampani dashi ya nema ya rasa ba abun babu daɗi. Idan mutum ya tash aiki, yana san ko menene aikin gida ya nema ya zamana ya samu yayi ampani dashi ba'a lokacin da kayi lissapin zaka ci misali zaka ci zaka ci ganyan latas ba ya zamana a ce a lokacin babu latas toh ko yaya ne mutum ba ze ji daɗi ba amma duk da haka dai manomanshi suna ƙoƙari sosai gurin samarma da mutane saboda kar ya zaman an nema ba'a samu ba.

hakika wanan hoto da a ka sa mun hoto da a ka sa mun a cikin nakura na hoto ne na bishiyan gwaiva hakika shi gwaiva yana yin ya'ya sannan ana sannan ana shuka ka shi a wurare daban daban ana shuka shi a gona sannan ana shuka shi a cikin gidaje sannan ana shuka shi a cikin lambu haka na gida sakamakon haka manoma da dama wasu suna yin noma na gwaiva saboda na da fa'ida da amfani yanda kampanunnuwa suke yi neman shi saboda su sarrafa shi ko su yi lemu haka lemun gwaiva kenan ko kuma su yi kanshi da shi ana anfani da shi ana ci sannan gwaiva yana daya da ga cikin kayan marmari da mu ke da shi wan da muke anfani da shi na yau da kullum ganyen, bishiyan gwaiva yana zama bishiya ne bamai kauri ba bishiya ne yar dedai tana da sansi yanayin jikin bishiyan sakamakon haka shi kuma ganyen na zama kore ne kuma ya na da dan kauri haka ta jikin shi kenan yana da kauri sannan ya na da saho amma sahon na shi ba sosai ba yana nan dai dai dai sahon na shi toh shi bishiyan gwaiva yana fara wa ne dayin fure tukunna dan furen na shi a jiki gwaivan ya ke fitowa zai fito da farko zai fara fito wa ne kaman koriya da dan kaman gashi gashi haka a jikin shi ga asalin tushin kan gwaiva kenen zai fara fito wa kaman da gashi a jikin shi haka yana budewa haka shine zai zama dan gwaivan ya fara fitowa toh idan dan gwaivan ya fara fitowa yana kore yana kara girma a hakan yana kara girma yana girma har za a wayi gari a ga ya fara yin ruwan kwayi alama na cewa ya fara nuna kenan koda yake akwai wan da bazai nuna ya yi ruwan kwaiyi ba amma a hakan ya fara nuna saboda gwaivan kala kala ne noman na shi ma kala kala ne a kwai wanda a ke amfani da shi ana sami shi taki kamar yadda ake wa na gidan gona kenan akwai wanda ake amfani da shi ana sami shi so ana anfani da i

hakika wannan kwa kwa ne aka tura mun shi a kan nakura na shi kwa kwa ana samun shi ne a mafiya yawan lokaci a kudan cin najeria sune suka fi shuka wato kwa kwan ruwa kenan saboda kwa kwan ya kashi kashi amma wannan dai kwa kwa ne na ruwa ana anfani da shi ta wurare daban daban yana magani sannan ana cin shi ana jin dadi shi dai kwa kwa yana yin bishiya ne bishiyan shi tanada saho sannan tana da manyan ganyayaki yana zama ganyeen suna da soho sosai idan suka yi sama daga sama haka suna kwantawa alamin sun yi kasa ganyen bishiyan gwaiva mmm kwa kwa toh shi kwa kwa yana yin ya'ya sannan kafin ya kafin ya yi ya'yan akwai wani dan kwaifa haka da yakeyi toh a jikin bishiyan t to a jikin shi dan kwaifan a ciki ya ke yin dan kwa kwan duk idan aka ga wannan kwaifan toh za a sa ran za a ce toh wannan kwa kwa ya fara yin ya'ya toh sai an bare kwaifan tukun na za a ga wannan kwa kwa kenan a ciki kaman dai yanda na ke ganin shi gashi a dunkule toh a haka shi ma ba a haka za a ci ba sai an fasa shi ya zama kaman wannan fari dai da na ke gani a kan allon nakura na toh in a ka fasa a kwai ruwa a ciki sannan ana sarrafa kwa kwa ta hanya daban daban kamfani su na ciya suna lamuka irin na kwa kwa sannan kuma kamfani shima wani kamfanonin suma suna ciya saboda ana yin mai da wannan kwa kwa a gida je ma ana amfani da kwa kwa saboda ana masewa ana yin man kwa kwa sannan shi ruwan ana amfani ni da shi shima yana magani daban daban yana maganin ciyon hanta sannan ya na maganin ciyon koda shi ruwan kwa kwa kenan shi kuma man kwa kwa ana amfani da shi wujen cire tabo a cikin fata da jiki yana magani sosai yana da inganci a lafiyan mutum da kuma gan gan jikin mutum

Hakiki wanna gona ne gona na manomi gona kuma yayi albarka hakika duk wanda ya samu ni'ima yana gode ma Allah balantana ni'ima irin na gona haka yadda ya fito yayi me shi yadda yake so toh shi ne yake gode wa Allah yanzu ne idan nayi gona nayi shuka, a ce misali na shuka na shuka masara a kalla na ga yana yin goyo ze mun goyo, ze goya masara a kalla guda biyar biyar a jikin ko wanni sanda guda daya na masarani kuma a ce na shuka hectare ne ko kuma be kai hectare ba na gona dole ya kamata a ce in gode ma Allah ga yi nan anfani yayi kyau ya dauko ma saboda gabadaya yayi barjik yayi wa manomi abun da yake so saboda haka ya kamata ya gode wa Allah idan ka gode sai Allah ya kara ninka maka a kan ni'man da ya maka na al'kairi sannan akwai jarabawa kuma da ze iya fado maka zaka iya ganin gashi amfanin ka yayi yadda kake so mutane ana ta tadin amfani ai wane yayi gona me kyau, wane yayi goma mai kyau toh amma in Allah ya so ya jaraba ka sai ya jarabce ka idan ka je cirewa sai ka ga yadda kake tunani zaka samu be kai da yanda ka samu ba toh amma ga dukkan al'amun, wannan manomi yaji dadi yadda ya ga wannan gona nashi yayi yayi yadda yake bukata toh a haka dole ya kamata daman ya gode ma Allah idan ka samu wani abu na rahama kaman dai shuka kai zaka yi ta tunani ne Allah ya sa wannan shuka yayi maka yadda kake so mutane ma su na nan suna taya ka da adu'a cewan um shukan da kayi Allah yasa tayi kyau, tayi inganci ya zamana an samu amfani yanda ake so, kuma yanda ake tunani.

Hakikia wannan bishiya da ya zo mun bishiya ne na turare wanda mu hausawa muke kiran shi da dogon yaro yana yin dogo sosai da soai sannan yana yin ganye ganye kuma me yawa yana baza rar sa ainiyin bishiya na turare ana amfani da shi a wurare daban daban sannan ana shuka shi yana kuma fitowa ko in ce ana dasa shi tsakamakon haka wurare masu mahimmanci ana shuka wannan bishiya na turare saboda yana magani kala daban daban a yanayin maganin shi da yake yi yana maganin shi ciwon typhiod yana <inaudible> kenan tsannan yana maganin ciwon zazzabin cizon sauro tsakamokon hakan mutane na amfani dashi tsannan ana samo shi shi ganyen kenan a dafa a yi surace dashi yana magani massasara wato zazzabi kena shi dai ganyen turarai mutane suna amfani da shi sosai a wurin yin ko turarai haka tsaboda haka shi ne ake kiran shi da dogon yaro ganyen shi yana da matukar kamshi ana amfani da shi wurin tsurafa turarai da sauran abubuwa. Ana amfani da shi wurin yin turarain wuta turaren shafawa na jiki, na mata wadda ake yin shi ruwa kenan, ruwan turare ana zuba shi a ciki zama dai akwai dan didiga didiga haka a cikin turaren wato menene suke ce mishi turarai de shafawa na mata haka humra a ke ce mishi toh ana amfani da shi wurare daban daban wasu ma saboda kamshin shi da yake da shi suna samun ganyen su turara jikin su saboda kamshin yana zama a jiki ganye kenan na turare sannan yana yin yana yin yan kwalaye haka wato eya'yan ai; in shi na zama kan eya eyan na zama a bude haka kaman dai dan fulawa haka toh amma kuma yana da karfi wannan

A wannan hoto da na gani hoto ne na mota mato wanda aka zuba a yaba akan shi da kuma abu a cikin buhu kaman dai lemu kenan daman mafiyayan lokaci ayaba a nan Najeriya ana shigo mana shi ne da ga kudancin Najeriya a chan ne suka fi noman ayaba a cikin arewacin ma akwai guri akwai kasan da yake daukan na noma na ayaba amma ba kowane gari akwai gurin da idan kasa ayaban ka dasa shi zai zama ya mutu ne bai fito ba amma akwai gurare haka idan aka shuka shuka na ayaba ayaba yana fito ayaba dai yana daya daga cikin kayan marmari da muke da shi da muke amfani da shi a mafiyayewan lokaci ana amfani da ayaba ta hanyoyi daban daban ana cin ayaba a hakan ta idan aka bare tsannan kuma kamfanonuwa suna tsayen shi zu je suyi lemu zai zama lemu kenan na ayaba tsannan kamfanonuwa haka suna siya sai su myar da shi tsrau gari ya zama garin kamshin shi ko kuma su myar da shi ruwa ya dai zama ruwan kamshin ayaba toh ana amfani da shi ta hanyoyi daban daban yanda ake noman ayaba ko ince ake dasa ayaba ayaba ana dasa shi ne idan ya fito daga jikin kaman uwan shi kenan sai a dauke shi sai a dasa a wani guri idan aka das aka cigaba da kula da shi, ana ba shi ruwa zai zama yana girma yana girma yana girman nan yana kara diwa yana fadi toh a haka yana yi yana tsawo har zai zama na abun da ake bukata girman ne shi kuma zai zama ya haihu dan kenan a kasan shi irin jikin shi girma yayi aiai zai yi fari a zaman mai ruwan goruba babban faran nan zama ya fara daukan da da kenan na ayaba dauka wannan da a hankali ko mene duk inda nake gani anan wasu suna ce? idan ya bara fara nuna kenan sai su nika dan in suka nika sai a yi amfani da shi idan ya riga yayi da a yanki kuma suke kara fitowa ke yi duka ayaba ko ince

Hakika wannan hoto da ya zo mun a cikin a cikin na'ura na hoto ne na gona baban gona ana mishi faro da tararta wato shi wannan faro da ake yi yana da matukar amfani ga manoma yadda ake fara hawa koshi za'a fara yin sharan gona da farko in aka share gona aka gama gyara ta duk yarda ya kamata tsanan sai a dauko wannan karfe da mota ko ince tractor dayin karo karo, amfanin yin karo kasan da yake sama yana juya shi ne ya zama yana kasa motan zai dinga zuwa yana dawowa, yana zuwa yana dawowa, yana zuwa yana dawowa dan ma in an zuba taki ne na gida toh zai zama gabadaya ya juya shi ya zamana kasan da yake sama ya koma kasa kasan da yake kasa kuma ya dawo sama alamu na juye wannan kasa idan da ciyawa da maya cira har ko ince jijiya na wannan ciyawa kiwon nan kawo da ake yi manoma da yawa sukanyi haro saboda yanayin wurin da yanayin yarda suke son amfanin su ya zama ya sama guri yayi kyaun in an shuka ya zamana kukan yayi mahimmanci, ya bada abin da ake so dan aka noma shinkafa, misali a gurin shinkafa bata kaunan ciyawa da ciyawa a guri toh shinkafa zai zama ya sama iri yanayin wuri da yake so ba idan za zamana ya takure a wuri daya ya waya abu zai iya ma ya zama ya fi shinkafan tsawo toh amfanin wannan haro idan aka chargi a tanan jijiyan wannan ciyawa cire shi ake yi saboda wannan karfi da nake gani, wannan 'abu da aka hada shi da wannan taracta shi ne yake cire wannan ya ta wannan ciyawa toh zai zamana wuri idan aka sa shinkafa ne zai zama ya sama wuri gabadaya ciyawa baza ta dame shi ba, baza ta adare shi ba

Hakika wannan hoto da nake gani hoto ne na haki irin na rijiya ya ana habka shi ne a gona ko a gida ko dai a anguwa saboda yana da amfani sosai masamman idan aka haka rigiya cikin gida ana amfani da shi ba sai an sha wahala irin na neman ruwa ba kaman dai wuri dai da yake ada rayuwa ruwa kuma an san shi ne abokin rayuwa idan babu ruwa toh rayuwa baza ta tafi yar da ake so ba shi wannan haki ne haki kuma na rijiya yanzu zai ta tafiya ne a hakan, zai dinga tafiya a hakan, sai yana hakawa, na hakawa, har ya cinma ruwa toh idan ya cinma ruwa zama wurin kasan idan yayi nisa, zai zama yana bulbulo da ruwa damina ya zama ruwan yana karuwa sai dai a bude su suna mi shi murfi wasu kuma basu mishi murfi toh sakamakon haka manoma ma suna noma suna amfani da rijiya a gona saboda idan aka yi rigiya a cikin gona yana so ka kama manomi ko da aiki yake yi, ya bukaci ruwa zai iya zuwa rijiyan shi ya janyo ruwan nan yayi amfani da ruwa masu noman rami suna amfani da rijiya masamman ma masu noman rami suna hakka rijiya a cikin wallakin da suke saboda ba sai an je ana neman ruwa a ruwa a wani nesan duniya ba a'a idan mutum yana da rijiyan shi kawai zai saka zai saka chiyo ne a saka shi yadda dai ake hada wa dai da inji ya zamana ruwan yana zuko ruwan cikin rijiya shi kuma yana ma dukan shi bar ruwa shi mai a anguwa idan aka ka rijiya ana hakwa saboda mutani wanda basu da rijiya ya a cikin gidajen su ya yana mutukar taimakawa mutani saboda idan rani ya zo zai zama ruwa yayi kasa ruwa kuma idan yayi kasa, za'a zama ana shan wahala a wurin nemo shi amma idan akwai rijiyoyi a wurare zai zama wannan wahalar kadan ne

Hakika wannan dabba da muke gani, dabba ne na alade alade na miji yana barbara alade, wani halita ne wanda Allah ya hallice shi, musulmai basu amfani da alade Amma christoci da yare suna amfani da alade. Allah suwannan wata arna bai halarta mana mu ci alade ba tsakamokon irin abubuwan da yake ci, shi alade. Alade yana cin kashi misali, tsannan kuma shi alade, naman shi likitoci bincike da akayi, nace naman idan ka sa shi a wani gilashi haka idan aka haska shi da wannan gilashin, likitoci da suke amfani da shi wurin duba kwayoyin cutar, misali, toh a cikin wannan nama na alade yana zama ya zama ne akwai tsutsa zaka dinga ganin tsutsa haka yana tafiya toh a haka shi ne wasu suna cin alade amma wasu basuwa ci toh amma dai wannan alade ne yake barbara yana barbaran mace ne ko yaya ne dai ga dai suna dai a cikin wannan wuri atafaran wuri da nake gani akan allon na'ura na alade kudancin Najeriya suna kiwon shi matuka saboda suna amfani da shi da sauran wurare akwai wurare da ake ware musu masamman saboda su yi akwai masu kiwon shi, musamman ana kula da su matuka yanda ake kula da sauran dabbobi ana kula da su wurin yin musu allura, ana basu magunguna daban daban saboda yanayin ingancin ingancin jikin su ya zamana suna da lafiya, matuka, suna da karfi sannan kuma ya zamana suna harkokin su kaman yadda aka saba

Hakika wannan hoto da ya zo mun akan akan na'ura, akan fiscan na'ura na hoto ne na kwakwa wato kwakwa irin kwakwan ruwa dinnan kwa dama a mafiyayen lokaci ana noma shi ne a wurare daban daban a Najeriya ana samun shi ne a kudacin Najeriya su Lagos da dai sauran su dai irin dai kudancin Najeriya anan aka fi samun irin wannan gwana? na kwakwa shi dai kwakwa yana amfani daban daban ta wurare daban daban amma shi yanzu wannan bai riga ma da yayi ba amma dai ya fara yi a hakan ya fara yin iya'ya toh yana yi a haka yana kara girma yana kara girma har zai zama ya fi haka girma toh a hakan shi idan ya zama ya fi haka girma zai zamana ya fara bushewa a jikin wannan shi shi bawu kenan zai zama ya fara bushewa idan ya fara bushewa yana yin kala kala mai ruwan kasa idan ya zama ya fara bushewa in za'a cire idan aka cire ana amfani da shi ne wurin barewa a bare wannan bawu da yayi idan aka bare za'a zo wani kwallo kuma, yana da karfi ki kwallaon zai zama jikin shi ruwan ruwan hanta kinshi idan aka bare shi toh shi yana bukatan ruwa in dai aka raba sa da wannan bawun na jikin shi shi kwakwa yana bukatan ruwa ko da yaushe, yana so adinga yayyafa mishi idan ba haka ba, yana rubewa ne a jikin kwallo nashi amma idan ana yayyafa mishi ruwa baya barin shi yayi irin wannan rubewa kwakwa ana amfani da shi ruwan shi magani ne ruwan shi ma magani ne kamfanunowa da dama sukan siya kwakwa saboda su yi lemu irin na kwakwa tsannan kanfani suna sayan kwakwa na yin chakuleti da shi tsannan ana masa man kwakwa ana amfani da shi mata ma sukan iya man kwakwa amfani da shi da ni tabo haka na jiki, irin yayi baki in nan ana magancewa ana shan shi kansi man kwakwa ana shan ruwan kwakwa domin ciwon koda da dai sauran su

Haƙiƙa wannan zakara ne. Zakara zakara nan ya na ainihin Dabbobi ne wanda ake amfani da su ci da da amfani a jiki saboda nama ya na da mafani a jikin mutum kaman dai yanda Ana kiwon su, akwai na hausa, akwai na turawa. Akwai wanda kajin hausa su ke ƙyan-ƙyashewa, akwai wanda ake badawa a inji ake ƙyan-ƙyashewa. yanda ake kula da kaji; Da farko za'a iya idan uwarsu ne ta ƙyan-ƙyashe su ta ƙyan-ƙynashe su za'a dinga lura da su, ana ba su abinci kaman dawa haka da gero da masara masaran a ɓarza haka ana hada musu abinci. Za'a iya a haɗa da ɓawon doya haka da tan masara wanda aka surfe kenan, a hada shi da da ƙashi haka a gasa sannan sai a da a dafa a daka shi. In aka daka sai a hada musu a cakuɗa da kifi duk ana zubawa da ƙayan kifi a haɗa, sai a cakuɗa musu da shi. Wannan irin abincin ya na buɗa su sakamakon an har haɗa musu. Shi kuma ƙasa hadda ɗan garin zakkuwa haka, kaman garin garin yashi haka, saboda shima akwai amfanin da ya ke musu a jiki. A kan haɗa hadda alkama a hada musu a cigaba da basu. Ya na buɗa su, za ka gan su cikin ƙoshin lafiya. Ana kuma samun kaman idan magani ne haka a mu namu kiwon gargajiya kiwon hausa, ana sa musu ko ganyen shuwaka haka a cikin ruwa ko ganyen gwanda a cikin ruwan haka su na sha to ya na musu maganin dai irin cututtuka haka. Ya na zama musu kaman me zan ce kaman dai irin, maganin dai komai-da-komai haka da murar su da abu da sauran su. To shi wannan bayanin kenan akan kaza ko in ce zakara da ya zo mun kana wannan hoto.

Haƙiƙa wannan wannan ƴaƴa ne ga sunan maa shaa Allahu. To ƴaƴa ne na goji. Ana yafa shi za'a misali idan mutum zai yi noman goji ne i share guri sannan sai ya yayyafa ya ɗan shusshuka, ya shuka. Shi goji ya na yin yaɗo ne aka shusshuka haka, yaɗo ya ke yi. Ya na yin ƴaƴa yanayin yanda ya samu kula, yanayin yanda girman ɗa zai zama yayi girma. Akwai kuma mai girma, akwai marar girma. Da yanayin dai yanda Allah ya halicce shi. Ana amfani da goji, ana amfani da goji, ana dafa goji shi ma dai bincike ya nuna an ce ana magani da shi. Goji magani ne, goji magani ne ana amfani da shi abubuwa daban-daban. Ana dafa shi, ana sha da madara, ana cin shi haka, ana sa a miya, ana cin shi da ainihin ƙuli-ƙuli, ana yin kwaɗo. Kuma idan ya tashi da kuma magunguna da dama da ya. Idan ya tashi, ya na yin yaɗo idan yayi yaɗo sannan ya fara fitar da iri, da da fure. Idan ya fitar da fure, sannan sai ya zama yayi ɗa. To idan ya saki ɗan nan a hankali a hankali dai ya na girma ya na yi har ɗan ya zamana yayi girma shima maa shaa Allah. a cikin shi ake cire irin shi. Ƴaƴan ciki ƴaƴan da su ke ciki cikin gojin shi ne, shi ne, shi ne irin. Idan aka yanka goji akwai ƴaƴa a ciki. To ƴaƴan, a shuka zai iya shi ma shi ne gojin. In ka shuka ya fara yin abun dai da ya tun daga farko ka shuka shi zai yi yaɗo ya abun nan ya saki ɗa, ya zamana ya a. Shi ma dai noma shi ake. Shi kuma ana dai amfani da shi ta hanyoyi daban-daban kuma magani ne, kuma manoman shi, su na samun alheri. Saboda yanayin yaɗon da ya ke yi ƴaƴan ma magani ne. Ɓawon ma magani ne. Shi ma kanshi gojin magani ne.

Hakika wannan abu da nake gani da aka sa mun toh akan na'ura na abune irin kibebe dinnan na wasan yara yara manyan gobe yara suna bukatan wasa saboda kwakwalwa an gina ta ne tana son karatu sannan kuma tana bukatan wasa idan yaro yana wasa kwakwalwan shi bashi da dama duk abun da aka mishi na karatu ya zamana ya dauka toh amma shi wanna dan yara yana taimaka musu matuka ko kuka yaro yake yi zaka ajiye mishi kayan wasa in dai wanna zai zammana yaron yayi shuru ya dauke mishi hankali da wannan kuka da yake yi zai zama yaron ya mai da hankain shi a wurin wannan wasa ko yaya ne idan yaro ya ga abun wasa, hankalin shi zai zama yana kai kuma a mifiyayawan lokaci ba'a cika son a hana yaro wasa idan yana son yayi ba ga su nan a hakan wannan abun was ni kai na ya burge ni tsakamakon yadda kaloloin shi ya zo a barkate kuma idan yaro ya fara wayo a haka yanda aka jera wannan abubuwa zai zama ya san sunan kalolo kalloli ba sai an sha wahalan za'a ce je ka dauko bebin ka mai kala kaza je ka dauko bebin ka mai kala kaza duk ya sani dan ya riga da ya saba tun daga wannan lokaci, ya saba sanin kalloli tun a gida ko makaranta ya je ba zai sha wahala gurin tantance kaloli ba idan misali, malama za ta ce kala ruwan kori toh ya riga ya san kori tun daga gida kala ruwan tsaranin tsamaniya ya riga ya san wannan karatu tun daga gida kala ruwan hanta ya riga ya san wannan kala tun daga gida irin haka yana taimaka wa yara matuka tsannan manya ma masu sha'awa suna iya doura irin dai wannan bebi haka ko a cikin mota haka sukan ajiye shi wasu suna amfani da shi gurin rimatan yara ko idan za suyi wani abu sai a ce toh ba zan baka bebi na ba

Haƙiƙa wannan ƙasa ne ƙasa kuma irin na noman timatir. Manomi ne ya je gona ga timatiri nan yayi yaɗo ga su nan ga ƙasa ya nuna alaman ƙasa me taushi kuma alamu ya nuna da ruwa a jikin ƙasan. Alamun dai ƙasan ya na da danshi. To shi tumatir, dama ya na son irin ruwa haka timatir ya na da iri wato ƴaƴan shi kenan. Ana yafawa aka yafa zai fito yayi ɗan sanda haka na na ɗan shukan. A jikin ƴaƴan, zai yi zai yi fure, idan yayi fure to in yayi furen nan sai ya zama yayi ɗa. A haka a haka ake noman shi ɗan nan ana nan ana kula da shi ana mishi gyara, ana mishi noma dai ana cire ciyawa. Saboda kar ciyawan ya dame shi ya zamana ƴaƴan ba su yi girma kaman yanda ake buƙata ba. Yanda kake kula dashi haka zai taso maka ya zama yayi ba da abunda ake buƙata. Amma wannan dai shuka ne na timatir, a kuma gonan timatir. Kuma alhamdulillahi ga ya nan inm manomin ga ya nan da wani mai aiki shi ma ya na tsugune ne ya na kan kula da ƙasa. Kuma ƙasan alamu ya nuna tumatirin ya ji daɗin ga ya nan yayi kore koren kuma umm, koren kuma ya nuna alamar tumatiri ya samu wuri. Ganye mai kyau maa shaa Allah. Shi ma, manomin na tabbata yanda ya ga wannan gona tayi hankalin shi ya kwanta farin ciki sakamakon irin yanda ya ga shikan shi yayi. Kuma ga ƙasan mashaa Allahu da danshi dama kula ne, kuma ya samu. Ga ruwa taushin ƙasa se fure se

Hakika wannan kasa da nake gani da ya zo mun a a alon a alon naura na kasa ne wanda ba zai yiwu ayi mashi shuka ba ba zai yiwu ayi mashi shuka ba saboda yanayin kasan ko anyi shuka gaskiya ba lalle ya fito ba saboda gurin sahara ne kuma kasan yanada laushi sannan idan mutum yace zai yi noma gaskiya zai sha wahala ne sakamakon kasan ba zai dauka wannan shuka ba yanayin kalan kasan da yanayin yanda gurin yake zaizayewa na ruwa amma dai a haka gashi ya fitar da irin ganye wanda yake da bukata wanda ya fito to a haka a mafiya yawan lokaci a gurin dai zaka ga kaman ya zama filawan ne zai fito a gurin sannan a yanda na fahimta kaman shuka ne na ruman a gurin to shi ruman zai zama yana son irin wannan kasa kenan inda yanada taushi sannan kuma yanda ya dan yi kogo kog haka wurin zai zama ruwa zai iya ya zama ya zauna ya zauna a gurin idan ya zauna shine zai bada abin da ake bukata shi dai wannan bishiya da nake ganin shi kaman bishiya na ruman yana yin yaya ana dasa shi ne ana shuka shi ne yayan shi ana shuka wa yayan shi ruman din idan ka samu zaka zaka busar dashi kwallayen cikin ruman din kenan yayan sai ka shuka idan ka shuka kana lura da shi kana kula da shi zai zamana ya fito sannan akwai masu noman shi wanda suke shuka shi a gona akwai kuma wadanda suke sa shi a dan lambu haka da sauran dai gidaje da ake shuka ruman.ruman yana magani kala daban daban sannan ganyen shi yana zama kananu kananun ganye ne sannan yana yin fure, furen shi kuma yana zama fure ne me kyau zaka ganshi to idan yayi fure sannan yana fara daukan da idan yayi da idan aka fasa shi bawon yana zama yana da kwari to idan aka fasa akwai yaya yaya shine ruman din idan aka shanye ruwan yayan to shine kwallayen shine za a iya a dasa shi a wani lokaci.

Haƙiƙa umm wannan hoto ne da yazo min akan na'ura na hoto ne na aladiya. wato aladiya mace kenan. Alade su na haihuwa kamar dai yadda muka gani kuma idan sun tashi haihuwa, su na haihuwan 'ya'ya da yawa. Aƙallla za su 'ya'ya biyar huɗu, uku shida ma babu yadda ba sa haifa. Sakamakon haka, mafiya yawan lokaci, alade dai ba samun shi a arewacin Najeriya anfi samun shi a kudancin Najeriya. Daboda can irin yare haka, su suka fi kiwonshi. Su kuma musulmai, ba sa ci, saboda haka baa kiwonshi suke yi ba. Amma, Kirista daa sauran yare da ƙabilu daban-daban, su na amfani da Alade, wurin ci. To Alade dai wani dabba ne wanda yake cin kashi. Yana cin kashi sakamakon haka, bai halasta ace Musulmi yaci ba amma sauran yaruruka su na amfani dashi. da ƙabilu daban-daban. Gayi nan wannan ta haihu ne, ta kwanta irin tana hutawa haka.. Ga shi nan a cikin guri ne haka aka za ta wanda take kwance a na kiwonta kuma ana kula da su kamar yadda ake kula da sauran dabbobi. ana zuwa ayi mmusu allura na riga kafi ana kuma duba lafiyarsu sannan ana kula dasu ta ɓangaren abinci saboda haka, shiyasa kudancin Najeriya su da suke amfani dashi, su su kafi kiwonshi. Kuma bincike ya nuna likitoci a irin binciken da su kayi sunce acikin naman shi idan aka haska da irin gilashin nan nasu na likitoci. cikin nama zasu ga irin tsota ne haka yake tafiya. sakamakon haka, ba kowa bane yake ci. ko aci cikin Kiristocin ma, wasu ba sa ci, wasu ne suke ci.

hakika wannan dabba da tazo man cikin na'ura na fuskar na'ura na dabba ce ta aladiya wato aladiya mace kenan ita aladiya halittane da Allah ya halitta wadda gashi baya da yawa sosai a jikint ta za aga jikin ta kamar irin dai ba gashi to amma akwai gashi amma ba da yawa ba mafiya yawan lokaci kudancin nageriya su suka fi kiwo na wannan aladiya amma arewacin najeriya ba su cika kiwon shiba saboda musulmai basa cin wannan dabba ta alade su kuma kiristoci da sauran yarika dabi'u daban daban suna amfani da wannan nama na aladiya na aladu alade ana kiwon shi a mabambantan wurare wani wurin ana kiblace sune a dinga sa masu abinci suna ci ana kula da su ta bangaren magani da sauransu anayi masu allura sannan tana haihuwa macen aladiya kennan tana haihuwan yaya ukku hudu biyar har fiyye da haka zuwa shidda duka aladiya tana irin wannan sannan tana da girma jikinta babu gashi sosai kuma kafa guda hudu take da shi tana da kunnuwa masu dan tsawo sannan bindinta yana zama gajere ne gajerun bindi take da shi a bincike na likitoci wanda sukeyi irin nasu na lokitaci a mafiya yawan lokaci idan da zaka yanka naman alade asa wannan gilashi na likitoci a haska to anaganin tsutsa haka a jikin naman shine yake yawo sakamakon haka ita alade tana cin kashi to shiya sa su musulmai bai halarta a barsu cewa suci ba amma sauran yarirrika suna amfani da wannan nama na alade saboda suna amfani da shi shiya sa suke kiwon shi kamar dai yadda musulmai suke kiwon su raguna da sauran tumaki da awaki

Haƙiƙa wannan hoto da na gani a kan na'ura na hoto ne na magini. ko in ce mahaƙin rijiya wato shi rijiya ana amfani da shi ta hanyoyi daban-daban. Idan mutm zai yi noma, yana buƙatar rijiya a cikin gonarshi saboda idan yana aiki buƙatu na shan ruwa ko dai amfani da ruwa, zai zo mi shi wanda idan babu ruwa zai zama ya sha wahala nemo inda zai samu ruwa. To amma idan akwai rijiya a cikin gona,a zai zama mutum ya yi amfani da shi. Rijiya yana da amfani sosai a cikin al'umma Kamar a gidaje ana shuka ri, ana ana haƙa rijiya sannan a unguwanni a anguwoyi haka shima ana haƙa rijiya saboda buƙatun yau da gobe. Idan a gida aka haƙa rijiya, masu gida za su dinga amfani da wannan rijiya gurin samun ruwa, ba ruwansu da a ina ne za ɗibo masu ruwa, ya ya yanayin ingancin ruwan yake, ruwan mai kyau ne ko kuwa akasin haka. to amma idan akwai rijiya a gidan, su sun san yanayin yanda suke kula da wannan rijiya, za su tsabtace shi duk wani abu da zai gurɓata masu ruwan za su kare shi daga wannan gurɓataccen abun. A cikin unguwa idan an samu rijiya akwai gidaje wanda babu rijiya za su fita za su ɗibo ruwa ba tare da wani tsangwama ko kuma shan wahala na neman inda za su sama ruwa ba. Manomi yana amfani da rijiya a gonarshi musamman wanda yake noman rani haka, to idan akwai rijiya zai zama rijiyan ya taimake shi ya sauƙaƙa masa wajen aiki idan aka haƙa rijiyan zai nemi inji ne kawai wanda za a saka tiyo haka a cikin rijiyan wanda zai dinga ɗakko ruwan, ruwan yan hawowa cikin tiyo ɗin yana zuwa an dai haɗa shi ne da wannan inji, zai dinga fesawa. Lafiya lau ba sai an sha wahala a ce a nemo ruwa ko daga ina za samo ruwa ba. ba a sani ba. Amma idan akwai irin rijiya haka a cikin gonaɓ to yana sauƙaƙa ma manomi idan ya zo zai yi aikin zai zama aikin ya yi mishi sauƙi.

Haƙiƙa wannan hoto da ya zo min a kan na'urana. Hoto ne na inji, ko in ce mashin na ainihin banruwa. rani haka idan mutum zai yi to zai amfani da wannan To amma a mafiya yawan lokaci yakan zama wannan a ƙasashen ƙasashen waje ne aka wanda suka samu ci gaba, sune suke da irin wannan. amma mu a ƙasa irin na Najeriya haka, waɗannan gaskiya sai irin mai kuɗi sosai shi ne zai iya mallakar irin wannan. Shi wannan ya banbanta da sauran irin inji na banruwa wanda muka sani. wannan yana fesawa ne kamar yadda ruwan sama haka yake fesawa yake sauka saboda ya shiga kowane irin jijiya da sauransu. To amma wannan shi ma, ya yi matuƙar kyau, saboda zai taimaka wa manomi Shi wannan ga shi nan har da tayoyinshi, idan ya je nan ya fesa, zai tafi can ya fesa zai je can ya fesa. zai dai dinga sauka kamar irin ruwan sama haka, to a haka kau an samu babban ci gaba. Don da irin haka masu noman rani za su samu irin wannan mashin, ai kau za su amfana da shi. sakamakon zai rage musu yanayin aiki Idan za su yi amfani da wancan wanda aka saba, yi da shi, irin gama gari ke nan, idan za a yi amfani da shi a wuni ne, to wannan bai fi a yi amfani da shi a rabin yinin ba. ko kuma ma ba zai kai yinin ba. saboda yanayin girman abun. da kuma yadda yake ba da ruwan, yadda ya kamata yake fesawa, kuma da kanshi, yana da tayoyi, yanda zai tafi can ya tafi can. Ko da dai dole mutum zai zama yana kula da shi yanda yake yanayin aikin. To amma dai ba kamar wancan ba. da za ka yi ne da kanka, kai ne za ka ci gaba da fesa shi. da sauransu. Wannan zai ratsa ƙasa sosai zai dinga shiga cikin jijiyoyin wannan shuka da aka yi, a hankali, a hankali. har ya zamana ya bada irin abun da ake yi buƙata ke nan.

Hakika shi dai wanan hoto da ya zo min akan na'ura na hoto ne, na gonan abarba wato shi abarba yana daya daga cikin kayan marmari da muke da shi wanda muke amfani da shi a lokuta daban daban sakamakon ana sha sanan ana ana tsarafa shi ta hanyan daban daban shi abarba yana da inganci sosai yana da mahimanci a jikin mutum sakamakon haka masu noman shi suke noma shi suna mahimanci sosai ana nomawa mafiya yawan lokaci, arewacin Nigeria ba a cika samun irin manoma irin shi ba an fi samu a irin kudanci kudanci Nigeria haka irin su Lagos irin dai su chan daga chan aka fi gaskiya fito da irin su abarba kenan shi yasa suka dage dantsi suna noma shi tukuru saboda yanayin amfanin da ake yi da shi, da irin nima da ake yi mai campani suna siya, campanonuwa da dama suna siya suna yin lemu anayin lemu na kwali da shi idan aka yanke idan aka yanke shi ne yake zama ya bada abin da ake so idan aka yanke za a dasa shi ne a cikin gona idan a ka haqa haka sai a mayar da shi cikin kasan a dasa sai a mayar da qasa a rife toh haka shi ake yin shi mafiya yawan lokaci, kudancin Nigeria su suka fi noma wanan, na wanan abarba sakamakon haka yana da tsada zan ce ko toh yana dai da farashi saboda yana da mutukar mahimanci, ba kowa bane ke shuka shi kuma ana shuka shi da rani ana shuka shi da damina sakamakon abin da yasa na ce haka saboda ko da wane lokaci idan ka nima abarba kana iya ka samu babu rani babu damina toh a hakan shine manoma suna bada lokacin su kwarai da gaske wurin yin wana noma saboda, ya zamana mutane sun amfana kuma yada ake niman shi, ake tsarafa shi ta hanya daban daban sai ya zamana akwai masu noman shi idan ka nema zaka iya ka samu shi abarba a gida gidaje ana amfani da shi ana shan abarba sanan akan hada abarba da kankana da thopa da dai sauran kayan marmari ana hada su a wuri daya, sai a zuba madara, ana sha yana da mutukar mahimanci a jikin dan adam toh, sakamakon haka gidaje da dama ana hada irin wanan abu wato lemu kenan a takaice ana amfani da shi shi yasa masu noman shi suna kokarin noma shi kwarai da gaske

A Hakika Wannan Hoto Da Aka Sa Min Shi A Na’ura Na, Hoto Ne Na Abarba Shuka Na Abarba. Shi Abarba, Shuka Shi Ake Yi Kamar Yadda Aka Sani, Ko Kuma In Ce Ana Dasa Shi Ne. Ana Cire Kanshi Ne, Shine Irin Shi Za A Sa A Ƙasa A Ɗanyi Irin Haka Ɗaya Da Patanya, Sai A Sa Shi Ahh A Ƙasa A Mayar Da Shi A Rufe. Shi Kuma Ganyen Zai Zama Shine Sama. Toh A Hankali-A Hankali Shine Zai Zama Ya Taso Ya Fara Yi, Daga... Kan Kenan Ya Zammana Har Ya Fito Yanzu Gashi Nan Saman Shi Da.. Ganye Tsakiyar Shi Ne Sannan Ƙasan Shi Kuma Da Ganyen Wato Na Abarba Kenan Shi Dai Abarba Noma Shi Ake yi Kuma Mafi Yawan Lokaci A Kudancin Najeriya A Can Aka Fi Samun Wannan Shuka Na Abarba. Abarba Kamfanoni Da Dama Suna Amfani Da Abarba Saboda Yadda Ake Sarrafa Shi Ta Hanya Daban-Daban. Ana Sarrafa Abarba Don Yin Lemuka Kala Daban-Daban. Ana Yin Lemu Na Kwalba Da Abarba Sannan Anayin.. Anayin na Leda Dashi!.. Sannan Anayin Na Gora Dashi Anayin na Gongoni Dashi Duka Dai Abarba Ya Kunshi Wannan Abubuwan Yadda Ake Gane Abarba Yayi Shine Jikin shi Jikin Shi Kwallon Abarban Yana Yin Mai Ruwan Ƙwai. Toh A Haka Dai Kuma Idan Aka Taɓa Shi Za A Ji Kamar Yayi Taushi Haka Toh Shine. Yin Wannan Abarba Idan Aka Yanka Za A Ga Yayi, Shima Ruwan Ƙwai Cikin Shi Toh Shine Alamun Wannan Shuka Na Abarba Yayi. Sakamakon Haka A Kudancin Najeriya Suka Fi Shuka Shi Ba Kamar Arewacin Najeriya Ba Saboda Yanayin Ƙasa. Kasan Su Can Ya Fi Ɗaukar Irin Kayan Marmari. Haka Idan An Shuka Sakamakon Arewacin Najeriya Shi Kuma Baya Ɗauka Yadda Ake Tunani Sannan Ana Amfani Da Abarba Ana Haɗa Shi Da Madara Sannan Ana Haɗa Shi Da Kwakwa, Sannan Ana Haɗa Shi Da Kankana Ana Sha Sai A Maida Shi Dai Kamar Wani Lemu Haka. Toh Duka Dai Ana Yin Abarba Ana Haɗa.///// Kuma Yana Da Inganci Sosai A Jikin Mutum.

shi wannan hoto da aka samin shi a allon na'ura na hoto ne na tattasai Tattasai kuma irin manya dinnan Da tumatir Da albasa Masha Allahu miya ya hadu Wannan gaba daya Kaya na miya Kuma ana amfani dashi Wurin Girki Idan mutum zai dafa shinkafa Yana amfani dashi Sannan mutum idan zai yi talliya zai yi amfani dashi duka dai Zaka iya hadawa gaba daya Ka markada shi wuri daya Zai zama ya baka kayan miya miya ya riga ya hadu Yadda ake Noman Tattasai Da farko dai ana samun irin shi ne a cikin shi akwai yaya Shi yayan idan ya bushe To shine iri Za'a Share gona haka Kuma yana san ruwa Shi shukan shi Za'a share gona ana mashi noma ana noma shi a shekara ana noma shi sau biyu Akwai noman rani ana mashi noman rani ana mashi noman Damina Za'a Za'a yapa Idan aka yapa Zai fara fito wa yana yin ganye Sannan yana yin dan dai kelashen dai sanda dai haka dan itace haka kadan Haka yadan zama kaman Itace kaman na Tumatir kenan Haka yake yin abin nan dinshi yana yin fure idan yayi fure sannan yana Yin ya'ya Ya'yan nashi zai zama Ya fara fittowane da kadan da kadan yana yin kore A haka Yana chanzawa har zai kuma yayi ja Shima tumatir Kaman dai yadda ake shuka Tattasai Haka ake shuka tumatirin Shima irin shi yana jikin shi Sannan ana amfani dashi Ana ana busarwa Shi tattasai Ana shanyawa a busar Sannan ana niqa shi idan aka niqa shi za'a iya a tafasa Idan aka tafasa Zai zama Ka ajiye shi na wanni lokaci Zakayi amfani dashi Zaka iya tafasa shi Kasa shi A cikin kwalba Duka haka Shi kuma albasa Ana Shima shukar albasa Ko ince ana yafa albasa Irin shi yana zama Yana zama a cikin Ya'yan shine na cikin wannan ganye wato Ganye na lawashi To irinshi yana cikin wannan Ana Sawa idan aka sa Shi yanayin dan shine a kasa Ganyen shi yana zama A sama Shi albasa kenan

Hakika wannan Hoton da yazo man akan.. Afuskar na'ura na Hoto ne na kwakwa Shi kwakwa Shi kwakwa Ana amfani dashi A wurare daban-daban Sannan A kudancin najeriya nan suka fi noman Kwakwa Shi Itacen kwakwa Yana zama iccen shi Yana da tsawo Sannan Yana Yana da tsawo Yana yin danshi ne a sama Kuma dan nashi Yana zama yana dan wani kwai'pama Wanda zai zama kamar riga kenan Sai an ɓare shi tukunna Sanna za'a ga Wannan kwallo dinkwollale na kwakwa Shi kwakwa ana sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban Ana amfani dashi matuka ana amfani dashi sosai da sosai Sakamakon haka Ruwan kwakwa Yana maganin Magani kamar na Ciwon hanta Yana maganin ciwon ƙoda Shidai wannan ruwan kwakwa Sannan shi kanshi kwakwan kamfanoni daban-daban Suna Amfani da kwakwa Akwai kamfanin da zasu saya Kamar lemun kwakwa ana yin lemun kwakwa Sannan wani kamfani Suna sayen kwakwa Suna yin cokulati Da kwakwa Akwai kuma kamfani Da suke sayen kwakwa Su matse shi A maida shi mai To sakamakon haka, Kudancin najeriya suna shuka kwakwa Sosai matuka Yanda yake da amfani da inganci Shi yasa suka bada Nasu Gudummawar Suke noman kwakwa sosai Shi kuma man kwakwa Ana magance Cuttutuka daban-daban Wanda ya shafi fata Yana gyara fata yana cire tabo Idan Akwai ciwo wanda ya zamana yayi baki Idan ana amfani da man kwakwa Yana magance Shi kuma kwallon kwakwa Shi wannan furen kenan Ana cin shi A haka Saboda yana da amfani a jik yana da Inganci Sannan ana hadashi da Tuffa Da abbarba Da kankana Sannan ana zuba madara Ana zuba shi ana sha Yana da matukar amfani A jiki Matuka gaya, yana da amfani Yana kuma Kara karfin gani Shidai wannan Bishiya kenan ko ince kwallon kwakwa

Hakika wannan dutse daya zo man kan na'ura na daji ne guda wato daji irin wandanda muke dasu a cikin nageria dazuzzuka ana dashi abu daban sakamakon daji allah ya halicce shine saboda sirrai wadanda suke fitowa magunguna da kuma akwai halittu na dabbobi wadanda suke yawo suke rayuwarsu a cikin wannan daji kamar tsintsaye su maciji da dai sauran su zaki su kura duk suna rayuwa a cikin daji ba tare da an ga mutane ko sun cutar da su ba sabanin yanda mu muke ciki gari misali saboda haka gwamnati suna suna aiki sosai ganin sun samar da abubuwa na musamman kamar dai ruwa ko a haka rijiya ko kuma ayi pampo wanda zai zama koda yaushe ana samun ruwa a cikin cikin wannan daji to a irin haka ne za'a dinga ma mutane masu tafiya a cikin wannan daji alamu cewar nan ko kun kusa fitowa cikin mutane ko kuma idan anyi nisa a cikin dajin za'a iya gani cewan yana nuni da ko an kai tsakkiya ne na wannan daji sannan kuma za'a iya ganin shi wannan alama dai iadn an sa abu kamar irin abu mai cutarwa akwai su a gefe gefen guraren to za'a iya maka alamu saboda zaka iya ankare cewa akwai abu abu mai cutarwa a gurin fulani idan sun shiga cikin dazuzzuka da shanayen su sukan duba irin wannan alama da ake kila ko suna bukatar ruwa to zasu iya su duba in suna tafiya zasu dinga dubawa saboda suna son su fahimta idan akwai ruwa su tsaya suyi amfani da wannan suba dabbobin su wannan ruwa to sakamakon haka gwamnati take kirkiro irin wadannan abubuwa sannan zai iya yiyuwa kuma mutum yana tafiya misali wanda bai san menene ba zai iya ya gani a cikin dajin dutsen hankalin shi zai iya ya tashi amma ba abin tashin hankali bane zai dai ga dutse a tsaye sakamakon shi inbaya shiga akwai wadanda mutane da yawa wanda suke shiga sun san amfanin shi sun san kuma ma'anar shi sun san dalilin daya sa aka barshi a wannann gurin to irin haka su makiyaya da manoma wadanda suke shiga irin daji haka da wadanda suke ciro magunguna suna ganin irin wannan to ba abune na damuwa ba misali sun saba ganin shi yau da gobe yau da gobe sun saba ganin shi har sunma saba su gani in basu gani ba sun shiga wani dajin zasu dinga tunani to yanzu ko muna ta gurin ina ko kuma mun kusa fitowa cikin mutane ko dai yayane zasuyi ta irin wannan tunanin amma idan akwai irin wanna alama da za'a maka cewan idan ka kusa fitowa cikin mutane ga alama nan idan kuma kayi nisa a cikin daji shima ga alama nan duka irin wannan gaskiya aiki ne na gwamnati kuma suna kokari gurin samar da abubuwa irin haka